Bihi n ɖiɛnda bi mini silmiinsi bihi maa mii zooya ka shab bɛ bi nyaanga bidibsi n nyɛba n gba diʋmda ka bi niŋ chɛmsi nima n taɣi bi nyaanga ka sabi binyɛra pa di zuɣu

shaba m-be salima bɔɣili ni n-gbiri salima bɛ mi bɛ zooya pam shaba ʒimi ka shaba zaya ka shaba gbibi soobuya n-gbira ka shaba mi be kom maa puuni m-paɣira